Embogo eine akanyonyi aha mugongo, hariho akanyonyi aha mugongo gw'embogo, embogo eri omu kibira, enyima nindeebayo akati, ekiti kyemereire

Ezi n'embuzi zirikuruga nka omuka zirikuza nka omu kibira ahizirikuza kuriira. iri nka ezirikwiruka ziri mumuhanda zoona ziri kukwata omuhanda gumwe.